Ndaba enjuki nnyingi nga zibimbiridde ku kitimba. Kuliko akatimba aka gray ne wano awali ekyeru kati awo awali ekyeru enjuki ziri ku zinnaazo era waliwo n'ezeesudde olaba ng'ennamu ate olaba ng'ezifudde. Ate waliwo endala ezibuuze mu bbanga naye nga ntonotono.

Ndaba ebintu eby'emikono ebiteekedddwa ku mabbali g'ekkubo nga birabika okutundibwa, ebimu bitoneddwa mu langi ez'enjawulo era nga kuliko obutebe, kuliko ebibbo, kuliko ebyangwe kuliko ebyangwe, kuliko enjoye, kuliko ebinu n'emisekuzo n'ebirala bingi, era amabega waayo waliwo amayumba agalabika okuba nga ga madduuka.

Ndaba emmotoka emu, okuva emabega waayo nga etambulira ku luguudo lwa kkoolansi olugazi obulungi era ng'oluguudo mu maaso eri waliyo ekkoona era bwe nnengera bwenti ndaba amayumba okuli ne zi kalina. Nnengera n'omulongooti nga guliko wala era ne luyi olwa ddyo waliyo ekipande ekinene naye nga kiri mu langi njeru n'ekirala ekitonotono nga kiri mu langi ya bbulu era nga kuwandiikiddwako ennamba ya kkumi na ssatu

Ndaba omusajja aweese enkota z'amatooke ennene ku ggaali ye era ng'akulula. Emabega we waliyo abasajja babiri abajja batambula ate n'abasajja abalala abayimiridde ku mabbali ku mmotoka era waliwo n'omukyala atambula ng'ate adda abasajja gye bava, waliwo amayumba agalinga ag'amaduuka, ebikondo by'amasannyalaze era ne waya ez'amasannyalaze.

Ndaba ekifo ekipaakingiddwamu emmotoka era nga waliwo omukuumi alagirira emmotoka zino okupaakinga n'okusimbula. Eri waliyo ekkubo era ng'emmotoka zitambula. Ndaba ebipande eby'enjawulo ku makubo era waya z'amasannyalaze era nga n'ekifo kino mulimu abantu, mulimu ppiki mulimu n'emiti egy'enjawulo kw'ossa n'ebizimbe.

Omusajja ayimiridde ku kiyinja okumpi n'ennyanja era ng'amayengo gakuba ku nnyanja akutte oluuma olukozesebwa okukwata oba okuloba ebyennyanja mu mazzi.

Ndaba ekifo ekiringa entobazi nga kyererezi kirimu amazzi era n'amayinja. Nnengera abantu babiri abayimiridde nga bakutte obuuma nga era balinga abavuba.

Ndaba omukyala ayambadde gomasi ng'era ataddeko ekitambaala ku mutwe ng'ayimiridde. Mu maaso ge waliwo enkota z'amatooke eziwerako ddala obulungi, era nga amabbali waliwo emidaala kuliko ennyaanya n'ebintu ebirala. Wansi waliyo ebisero n'amaseppiki, nga kuliko abantu abatudde waliwo n'abayimiridde era eruuyi eri waliyo abaana abato abazannya era nga nabo bayimiridde okubaako bye batunuulira. N'emabbali eri waliyo ennyumba eziraga nti nno madduuka awamu eraga era nga saluuni nga bayimiridde wansi w'emiti.

Ndaba ente enkazi ng'etambula okuva mu kkubo ng'ejja eno ewali omuddo eyina amabala amalungi ebbala eryeru, ebbala erya kitaka era ng'erabika bulungi amayembe gaayo magazi bulungi era nga weeri waliwo omuddo omutoototo era nga waliwo n'ekiwonko eri waliyo emiti.

Ndaba omusajja ali mu kizimbe nga yeeteeseteese okukuba ebikonde ng'era emikono gye giriko ebyambaziddwako ebimuyamba obutafuna buvune ng'emabbali gy'agenda okukuba waliwo emipiira egisibiddwa eminene ena n'omulala nga gusimbiddwa eri n'emirala, era emabbali.